zama magidanci ba yana faruwa ne kasafai kamar ba a san zai faru ba zama magidanci yana da tushe saboda zama magidanci na ƙwarai ya ƙunshi farin ciki a zamantakewa ko kuma a zamanka na magidanci wasanni cikin gidanka da iyalanka zai sa ka zaman to ko kuma zai sa iyalanka su zaman to cikin farin ciki da annashuwa zai iya zamanto iyalai kuma da ake marmarin a yi kwaikwayo da kai saboda yanda ka kula da al’ammuran gidan ka ka baiwa iyalanka farin ciki da tunani mai amfani da ci da sha ishasshe da muhalli mai kyau

Assalamu alaikum warahmatullah. Ina so in yi magana ne akan tattali na abun da kake samowa, wato idan aka ce abun da kake samowa shi ne wato aiki da kake yi kake samun kuɗi a ƙarshen wata ko kuma a duk wani sati. Kaddara yanzun idan kana samun naira dubu ashirin a wata to ya kamata kasan yanda za ka kasafa wannan kuɗin saboda cimma burinka. Za ka kasa wannan kuɗin gida uku, za ka ɗauki kaso hamsin daga cikin ɗari sannan za ka ware kuma kaso talatin daga cikin ɗari, sannan kuma kaso ashirin shi ma za ka ware shi daban, kaso hamsin kai amfani da shi a nan gaba saboda idan ba ka zauna ka tsara abubuwan da kake samu da kuma abubuwan da ka kan kashe wa ba to ba za ka cinma burinka wajen amfani da abun da kake samuwa na kuɗi a ƙarshen wata ko kuma duk wani sati ba.

Assalamu alaikum. Ina so zan yi mmagana akan ababe na al’adu na ƙasar Gana da suke yi a kowace shekara. Gana tana ɗaya daga cikn ƙasashe goma da suke yin abubuwa na al’adu a kowace shekara a ababe da ake yi na al’adu, a kowace shekara a ƙasar gana na farko akwai wanda ake ce masa homo, homo kamar wani abun al’ada ne da ake yi a kowace shekara wanda yake nunin lokaci da za a fara aikin kwana. A wannan ƙasar sannan za a zo kuma bayan aikin kwana, akwai aikin kwana na kiwon dabbobi, to a kowace shekara ƙasar Gana tana yin wannan murna ko kuma tunasarwa a kowace shekaar a gargajiyance, sannan na biyu kuma akwai wani wasan gargajiya wanda ake ce masa abokiyar shi ma a kowace shekara wannan duk ababe ne na wasan gargajiya da a kowace shekaara ƙasar gana takan zuwa da shi takan nuna wa al’umma.

Zan yi maganaa ne akan sawa suna, sawa yaro suna bayan an haifee shi. Sawa yaro suna bayan an haifee shi wani buki ne na murna da ake yi na haifan wannan ɗa za a zaɓi suna da ake buƙata a sa masa a wannan rana da ake gudaanar da wannan buki na murnar haifuwar wannan ɗan. A kowane ɓangare na yaree da na addinai sunaa da wannan bukukuwa ko ince biki da ake yi na murnar haihuwan ɗa, akan sanya masa sunaa wanda iyaayensa suka buƙata su kiraashi da wannan sunan. Eh lallai haƙiƙa biki ne wanda ake yin shi don ni, sannan akan zaɓi suna akwai sunayen ɓangaren ɗa da aka haifa ko namiji akwai suna kuma da ake sawaa na ‘ya da aka haifa ɓangaren maata. A kowane yarurruka sunaaye sukan zo a yanda wannan, wannan al’adu sukan zaɓa suna su sawa yaaransu a wannan ranaa bikin haihuwa ko biki na sa sunaa ga wannan ɗa da aka haifa.

zan yi magana akan banki banki an ɗauke shi yanzun shine ƙashin bayan cigaban tattalin arziƙi na ƙasa banki ya fara ne daga suna banka wato kujera banki suna ajiye kuɗin abokan kasuwancin su sannan sukan ɗauki wannan kuɗin su bada shi rance ma masu buƙata kaman ‘yan kasuwa sannan in suka tashi kawowa sai su kawo musu da riba akai a can baya abokan kasuwancin masu amfani da banki masu aikin banki suna kawo musu gwalagwalai ne su ajiye musu sannan su ma’aikatan banki su kan ɗauki gwalagwalai ɗin nan su rantawa mutane sannan idan mutanen suka tashi kawo musu zasu kawo musu da riba akai menene aikin banki aikin banki shine ya aje kuɗin abokan kasuwancin su sannan kuma zasu tatsi riba daga cikin ajiyar da suka yi ma abokan kasuwancin su sannan sukan ɗauki kuɗin nan su maida shi ma masu buƙata a zaman rance in suka tashi kawowa kuma sai su kawo musu da riba a kai wannan shine hanyar da banki take samun ribar ta me yasa banki take da tsare-tsare banki ta kan karɓi kuɗi daga wajen kwastomomin ta kaɗan kaɗan kaɗan daga cikin kwastomomi daban-daban cikin abokan kasuwancin su daban-daban sannan sukan zuwa su haɗa ta ya zamanto da yawa sannan zasu ɗauka kuma su bawa ‘yan kasuwa masu buƙata don su maida musu da riba wani lokuta ‘yan kasuwar basu iya maida musu wannan kuɗi da suka amsa daga wajen su banki kuma ta kan ɗauki kasada wani lokaci saboda sun bada kuɗi ma ‘yan kasuwa su kawo musu a cikin wasu lokuta da su kai yarjejeniya sannan ‘yan kasuwar kuma basa iya maida musu wannan kuɗin nan ne banki mai duba kan bankuna yake yin wata aiki ganin cewa ya kula ko kuma ya tsare duk waɗanda sukai ajiya a wannan bankoki shi banki babban banki mai duba kan bankuna yana kulawa yana kawo tsare-tsare kuma yana kulawa da dokoki ganin cewa bankuna sun yi amfani da wannan dokokin wajen cimma burin su wajen cimma burin su shi ne nayin ƙoƙarin kare dukiyan abokan kasuwancin su da suka kawo musu ajiya a wajen su

Zan yi magana ne akan tsokaci da tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Najeriya ya yi wato Atiku Abubakar akan Tunubu akan gwamnatin Tunubu wato dokoki da ya kawo a ƙasar ba ta taimakawa tattalin arziki na ƙasan musamman ma waannan lokaci ɗin da ababen more rayuwa suke da tsada wato farashi suke hauhawa na kayan abinci da sauransu. Duk da ma ba Atiku Abubakar ba ne kaɗai wanda ya yi tsokaci akan wannan dokoki da wannan gwamnati na yanzun ta kawo a ƙasar, hatta al’umman gari ma sukan yi tsokaci ma akan wannan dokokin ma da aka kawo. A gaskiya Najeriya yazun tana cikin wani hali wanda talakawa suna cikin mawuyacin hali kuma yana da nasaba da dokokin da gwamnati mai ci a yanzu ta kawo musamman ma a lokacin da aka cire tallafi na man fetir. Haƙiƙa talakawa sun tsinci kansu cikin wani hali na ha’ula’I, gaskiya ba kowa ne yanzun yake samu ya ci abinci a gidansa a lokaci uku da ya kamaata ba ‘yan kasuwa da yawa wanda jarinsu bai kai ya kawo ba sun durƙushe ga kuma tsadar rayuwa dai da sauransu.

Ina so in yi bayani a kan abin da ya ƙunshi na kuɗi shi kasafi na kuɗi wato wani tsare-tsare ne da yake yin bayani a kan hanyoyi da za ka sami kuɗi, ko kuma hanyoyyi da za ka hanyoyi na samu da kuma hanyoyi na kashe wannan kuɗi da aka samu Sannan yana yin bayani a kan wace hanya ce za ta kawo wannan kuɗin, kiyastawa ne wace hanya ce za ta iya ta kawo kuɗi, sannan kuma ita wannan hanya nawa ne a kiyace za ta iya ta kawo, cikin lokuta kamar wata shida zuwa shekara ɗaya. Ma’aikatu da kuma ɓangare na gwamnati, suna yin kasafi na kuɗi, a gane wata hanya ce za ta kawo kuɗin, sannan kuma, wata hanya ce za a bi a yi amfani da ita wannan kuɗin. Mutum karan kansa yana da kyau a ce ya yi wannan kasafi na kuɗi saboda, ya ya iya zaunawa ya lissafa nawa ne zai iya samu, sannan kuma nawa ne zai iya amfani da su ko kuma ta wace hanya ce zai yi amfani da wannan abun da ya samu.

Kulawa ga wasu. Kulawa ga wasu shine taimakawa wani a lokacin da yabukaci taimako wato sanin hali da wani yake ciki na naiman taimako, jimamin wani hali da wanin tsnci kansa daga ciki, yanada kyau a lokacin da wani ya buƙaci taimako ka taimaka masa, ya zamanto kana iyya sauraren mutun, ya zamanti kana fahimtan mutun, ya zamanto kana fahimtan hali da wani yake ciki, ya zamanto zaka iyya taimaka mutun a lokacin da yake buƙatan taimako. Ya zamanto kana iyya zama da mutane ko kuma mutun saboda sauraron mene ne matsalansa sannan yin ƙoƙari kuma na taimaka masa ya fita daga wannan hali da ye ciki, yanada kyau kuma cuɗanya da mutane a zauna a tattatuna mene ne matsala kuma mene ne mafita. Idan ya zamanto ko kana iyya taimakawa wani a lokacin da yake buƙatan taimako zaka bawa wanan wanda ka taimakawa dama ya taimaka maka ko kuma ya taimakawa wani anan gaba a hakan shine za’a sami taimakekeniya a ciki al’umma.

Nuna farin ciki na abokai ta fuskan wasanin da kiɗe kiɗe da rairayawa. Shin akwai canje canje na kiɗa, ko na wasani, ko na waƙoƙi da yake nuna irin farin cikin da abokai suke tsintar kansu a ciki. Ana nuna farin ciki ta fuskar yin wasu wasanin da ɗan kiɗe kiɗe da abokai suke iya zaunawa su tsarawa kansu, musamman a lokacin da aka gama makaranta, abokai sukan iya haɗa kai saboda su tsara wani wasani haka tare da ɗan yin wasu kiɗe kiɗe manya da yara akan gayato su wajan saboda a nuna irin farin ciki da wa'inan abokanai suka tsinci kansu daga ciki. Ko kuma wani biki ne na yara sa'anin za su taru su dinga ɗan wasu kiɗe kiɗensu don nuna farin ciki na wannan bikin na ɗan uwansu, ko na abokai da ake yi.

Zan yi bayani ne a kan wasu ‘yan ayyuka ƙanana ƙanana wanda mutum zai iya yi, zai iya yi bayan ya dawo daga wajen aiki. Na farko akwai aiki kamar na rubuce rubuce da bincike a kan abin da ya shafi rayuwa. Akwai kuma karatu da mutum zai iya ya zauna ya yi, saboda ƙara wa kansa ilimi. Sannan akwai aiki kuma na sufuri da mutum zai iya ya yi, tare da abin hawa, ya ɗauki mutane ya kai su wani waje, ya sake dawowa saboda samun abin da zai ma kansa buƙatu da shi. Sannan kuma akwai aiki na ƙwallon ƙafa, mutum zai iya ya fita…. lafiya. Sannan har ga mata ma akwai su ma ayyuka da za su iya su yi bayan dawowa daga wajen aikinsu. Na farko akwai irin ɗinke ɗinken kaya da ake yi a gida tare da amfani da keken ɗinki. Sannan akwai ɗinkin huluna na hannu da ake yi, wannan shi ma duk mata ne za su iya su yi shi a gida, saboda samun abin da za su biya wa kansu buƙata, ba tare da sun yi tunanin ko ina ce, wace hanya ce za su samu abin da za su biya wa kansu buƙatu ba, na wajen saya wa kansu abin da suke buƙata da shi na amfani.

Zan yi magana akan wanɗanda suke zaune a waje ɗaya, zama waje ɗaya ko ta fuskar aure ko ta fuskar abokantaka ko kuma ta fuskar masoya, idan aka ce waɗanda suke zaune waje ɗaya to waɗanda akwai soyayya tsakaninsu akwai yarda da juna tsakaninsu tare da rashin cutar da ɗaya daga cikin su mafiyawa akan samu haka ne a yayin da mutane sukai aure ko kuma suke cikin soyayya maiƙarfi. Idan aka tsinci mutane cikin wannan yanayin to lallai sun aminta da juna suna taimakawa juna, suna nuna damuwar su da ɗaya daga cikin su, idan ya shiga wani hali suna bai wa junan su shawara na ci gaba saboda ɗaurewan wanna zamantakewa na waje ɗaya tare da abokan su. Haka ma ɓangaren ma’aurata sukan so su zauna a igiyar aure tare da kulawa da junansu ɗauke kewa ga juna, su yin farin ciki da junansu akodayaushe kuma da son kasancewa da junansu akodayaushe.

Akwai dare wanda ake yin waɗansu aikatau a cikinsa saboda samun lafiya da kuma kwanciyar hankali, akwai lokaci da cikin dare za ka ɗan yi waɗansu ayyukan ka na cikin gida kamar wasu ɗan wanke-wanke, wasu ɗan goge-goge da za ka yi su a cikin dare waɗansu shirye-shirye ne da za ka iya yin su a cikin saboda washegari ba tare ka yi waɗannan ayyuka ba; ka kuma ka gajiyar da kanka saboda yin waɗannan ayyuka da safe, cikin dare kakan iya ka yi waɗannan ayyuka. Saboda samar ma kanka sauƙi da jindaɗi, bayan ka gama waɗannan ayyuka naka za kai wanka ka shafa manka, sai ka sami hutu kafin gari ya waye kuma ka yi wani shiri da za ka yi ka je ko wajen aiki ko kasuwa ko wajen sana’arka, dama mafiyawa dare shi wani lokaci ne wanda ake hutawa, cikin wanna hutun akwai ɗan ayyuka da za ka iya ka gudanar a cikin gidan naka, saboda samar ma kanka sauƙin wasu ayyuka a yayin da aka wayi gari.

Soyayaa ko kuma dangantaka me ratsa zuciya, idan aka ce soyayya ko dangantaka wato wani shaƙuwa ne tsakanin juna da yake ankuwa tsakanin masoya guda biyu. Yanda za a samar da soyayya me ratsa zuciya me tattausa zuciya shi ne, mutane biyu da suke soyayya shi ne su nuna ma junansu kulawa sannan ya zaman to a cikin zamantakewan su a cikin soyayyan su akwai hirarraki masu daɗi, sannan neman shawara a wajen juna sannan kuma yin mu’amala a lokacin da masoya biyu suka haɗu, kaman shi ne ɗanwasa da zolaya da murumushi da dariya, idan ma ko ma’aurata ne masoyan nan za su iya su sa ƙiɗa suna ɗan rausayawa tsakaninsu saboda nishaɗi. Soyayya wanda yake ratsa zuciya yakan faruwa ko kuma yakan samuwa lokaci tsakanin masoya guda biyu wato mace da miji wani lokaci akan samu soyayya me ratsa zuciya tsakanin ‘yan’uwa in ma maza ne, in man ‘ya’ya mata ne.

Bayani zan yi a kan ire iren maƙwabta da ake zama da su a rayuwar yau da gobe. Ƙwaeai da gaske in ka zauna, za ka zauna da mutane maƙwabta a cikin rayuwa yau da gobe, amma ko wani irin maƙabci da irin halayyansa da zai nuna maka, musamman ma lokacin da ka shiga wani yanayi na rayuwa. Misali idan ba ka da lafiya, kana da maƙwabta, maƙwabta masu muhimmanci za su yi tattaki su zo su gaishe ka ka saboda rashin lafiya ko wata larura da ka jarrabu da shi. Yana da kyau kuma a ce ka nuna muhimmanci cikin rayuwar maƙwabcinka. Gaisuwa ne ka yi masa masa sannu sannu a kana bin da ya same shi. Sannan haka ɗin kuma yana sake ƙara danƙon soyayya da zamantakewa mai daɗi tsakanin maƙwabta guda biyu. Hakan kuma yakan nuna muhimmanci wato cikin mafi yawan addinai, muhimmancin kulawa da maƙwabci ko lokacin murnan bukukuwa ko kuma lokacin da mutum ya shiga wata hali wanda ya buƙaci a zo a yi masa jaje, a jajanta masa dangane da abin da ya same shi ko na rashi ne ko na rashin lafiya ko dai abin da ya shafi haka.

Ayyukan cikin gida. Shin mene ne ayyukan cikin gida? Ayyukan cikin gida wasu ayyuka ne wanda suka ƙunshi share-share da goge-goge da tsaftace cikin gida bakiɗaya; ƙanan ayyuka na cikin gida misali akwai kaman goge-goge irin na faranda, irin na gilasai sakamakon ƙura da suka zazzauna a jikinsa. Sannan na biyu kuma akwai gyare-gyaren makwanci da kuma kujeru da ake zama da su a ɗakin da ke karɓan baƙi ko kuma a ɗakin da ake zama a hira da jama‘a, sannan akwai irin su yanke-yanken filawa irin ban ruwa na filawa, da irin share-share na cikin irin farfajiyan gida har yanzu akwai ƙanan ayyuka na cikin gida kaman irin wanke-wanke kaman irin firizai, wajen sa ruwan sanyi, irin goge-gogen cikin kicin inda ake dafa abinci gorin su wanke kaya waɗanda suke da datti da dai sauransu.

Bayani akan abinda ya shafi toƙi. Wato yin toki shi ne wato ka tuƙa abin hawa saboda buƙatanka na zuwa wani waje. Kafin ka fara yin tuƙi din nan akwai wasu shirye-shirye daya kamata kayi shi ne, kamar ka dauki wasu kayayyaki na buƙatunka, kamar su waya, kamar na wasu abinci, kamar ɗan wani abin shanka, da wasu ‘yan takardunka wanda idan ka bukata zakai rubutu da su, sannan sai kai wanka ka sauya kaya mai kyau wanda kake so ka fita dashi. Sannan akwai tuƙi wanda yake da nisan tafiya, akwai kuma wanda yake da gajeriyar tafiya. Tuki mai nisan tafiya kaci kuma ka ɗan huta, kaɗan sa wani abu a bakinka, ma’ana ka ɗan ci wani abu ko kasha ɗan wani abu saboda ka ɗan sake samun kuzari, saboda tafiyar ya zo maka da sauƙi. Sannan shi tafiya zaka iya kayi shi kai ka dai, bisa abin hawanka ko kuma tare da wanda zai raka ka, ya tayaka hira, ya dinga saka nishaɗi har ka iso inda zaka iso. Sannan shi tuƙi mace take iya, mace tana iya yinsa, namiji ma yakan iya yinsa. Sannan zaɓi ne gareka kayi wannan tuƙin ko da dare ko da rana, sannan kuma yana da kyau ka kula da irin gudu da zaka yi akan hanya, saboda gujewa hatsari.

Lafiya ɓangaren samuwan kuɗi. Lafiya ce da al'umma gabaki ɗaya wato samuwar kuɗi za ta ba ka dama saboda biyan buƙatu na ka. Misali kana da iyalai, yara sukan zuwa makaranta, sannan zuwa makaranta ɗan nan ana amfani da abun hawa ko kuma yin haya na mota domin kai yara makaranta da dawowa da su. Duk wannan abu ne wanda ya shafi harka na kuɗi. Sannan idan yaro zai je makaranta ya dawo lallai wani lokacin zai iya bijirowa da wani buƙata wanda kuɗi ne ya kanyi wannan buƙatan. Sannan akwai lokaci da kuma za a buƙaci sutura, shi ma kuɗi ne ya siyan wannan sutura ɗin. A duk lokacin da aka ce e ka gamsu ko kuma kana da wannan kuɗi wanda za ka yi wannan buƙatu da shi. To wannan ma wani lafiya ne, sannan idan al'umma suna da wannan dama na suna da kuɗi na biyan buƙata na su, to wannan lafiya yakan samuwa cikin al'umma saboda miye? Da wannan wancan da wancan akwai kuɗi wanda za a biya buƙata da shi, a lokacin da buƙata ya bijiro. Sannan shi wannan lafiya ga al'umma da ake magana a kai shi ne ma'ana taltalin arziki na ƙasan ko kuma in ce na ƙasa yana bunƙasuwa, saboda miye? Da wannan da wancan yana da ɗan abun da zai yi hada hada da shi, imma biyan kuɗin makaranta na yara ne da wasu biyan buƙatu da suka sauwaƙa. Sannan kuma ba daidai bane a ce saboda wannan ba shi da kuɗi da wannan yake da shi a nuna masa bambanci a cikin al'umma. Hasali ma ya kamata a jawo shi wanda ba shi da shi ko a taimaka masa, ko wani abu makamancin haka. Amma kada a nuna masa ƙiyayyya saboda ba shi da shi ba daidai bane haka ɗin.

Gamuwa da masoyi na farko, wato gamuwa da masoyi na farko yana nufin cewa farkon mutum da ka fara nuna masa soyayya shi ake nufi da gamuwa na masoyi a farkon lokaci. Lallai idan wanda aka ce ya gamu da wanda yake so na farko, lallai se ya yi zumuɗi sosai a wannan so da yake ma wannan wanda yake so, sannan sone ze nuna masa na haƙiƙa ba tare da ya yi masa wani boye-boye daga ciki ba. Tunda mai so ne ya nuna soyayyansa na farko da yake so dole ka ga cewa yana ƙoƙarin faɗa masa gaskiya, yana ƙoƙarin nuna masa kulawa, yana ƙoƙarin tambayan sa mene ne matsalar sa, idan akwai dama wanda ze taimaka ya kamar masa da wanann matsalan, sannan shi wanda ake so ze iya fahimta cewa lallai wannan yana mini so na haƙiƙa, tun da so ne wanda aka nuna masa na farko ba tare da an saka wani munafurci ko wani abu da ba shi ba daga cikin wannan mu’amala na soyayya. In kuma hakan ze nuna maka cewa e ana maka so na gaskiya.

Suma a ɗakin haihuwa sakamakon kallon, sakamakon kallon haihuwa na farko da budurwa ta yi wato sakamakon haihuwa da budurwarka za ta yi a cikin ɗakin haihuwa a asibiti ya sa saurayi ya suma. Sakamakon yaga abun da be taɓa gani a cikin asibiti ko kuma a yayin da mace take haihuwa musamman a lokacin da likitoci masu karɓan haihuwa suka ce, to kan yaro ya fito a lokacin haihuwa daga nan mahaifin ya fara ɗaukan bidiyo a cikin wannan ɗakin haihuwan, saboda ta nuna shi a lokacin da aka haifi wannan abun da aka haifa ganin mata ta gama haihuwa sai ya zama wani sabon abu wanda saurayi ya jawo har da ya suma. Se bayan ya farfarɗo se ake ce masa ɗan kakkayawan ɗa ne ɗa ta haifa kakkayawan ɗa ne daga nan se aka samu farin ciki da annashuwa a fuskan wannan saurayin.

Cikin halittu na Allah ubangiji mai girma yakan zaɓi wani daga cikin halittu ya ba shi wani girmamawa da daraja, musamman akan sama hakan wanda Allah ubangiji ya ba shi ilimi wanda zai dinga wayar wa mutane kai in ma ɓangaren addininsa ne, inma na ɓangaren abin da ya shafi ilimi na rayuwan duniya. Allah shi yake da ikon ya sarrafa al’amuransa yanda ya ga dama, zai bai ma wannan wani girma, daraja na ilimi ko kuma na sanin ya kamata, akwai wanda Allah yakan halicce sa da wani basira wanda zai iya sarrafa wani abu wanda kuma zai sama karɓuwa da daraja wajen mutane. Sannan kuma shi wannan daraja da karɓuwa da Allah zai iya bayarwa mutun cikin bayinsa zai iya baiwa mace, zai iya baiwa kuma namiji, duk wanda Allah ya ga ya dace da yanayin da ya kamata to shi ze bai ma wannan girmamawa da kuma daraja.

Jin daɗi da farin ciki yana taimakon wasu, wato a lokacin da aka ce ka taimaki wani lallai ko za ka same shi cikin farin ciki, sakamakon wannna taimako da kai masa ka sa shi cikin farin ciki shi ya sa aka ce farin ciki yana taimakon wasu wata ƙila wani yana a cikin wani hali ne se ka zo ka taimaka masa to wannan taimaka masa da ka yi lallai ko ya samu wannan taimakon saboda wani a wannan lokacin ya shiga wani hali wanda yana buƙatan taimako da zaran ka taimaka masa kuma ze samu natsuwa da kwarciyan hankali a cikin zuciyansa, sannan kuma kai ma da ka yi wannan taimakon za ka samu e cewa ka taimakama wani shi ma ko wanda aka taimaka masa shi ma ze samu dama sannan ya nemi hanya wanda ze iya taimaka wa wani saboda da shi ma ya sa shi farin ciki taimakekeniyan juna cikin al’umma yana da amfani sosai saboda yana koyarwa mutane ɗabi’u masu kyau na su taimaka wa mutane saboda jin daɗin al’umma bakiɗaya. Farin ciki yana taimakawa mutane wannan haka ne wanda ka taimaka masa ba za ya manta da wannan taimako da kai masa ba, saboda ka sa shi cikin farin ciki ka goge masa hawayensa.

Zan yi Magana ne akan ɗabi’u da yake ƙara lafiya. Ma’ana shi ne, mene ne abin da mutum zai yi saboda ƙara masa lafiya? Na farko akwai tsaftace muhalli wajen yin shara share-sharen datti na cikin gida, wajen yin wanke-wanke, ah wanke kayan da aka ci abinci, sannan abinci idan kafin a dafa abinci a tsaftace shi, a wanke shi mai kyau tare da ruwa mai gudana. Sannan tsaftace bayan gida, wato wanke bayan gida da sinadarai masu kashe ababe da sukan iya kawo cututtuka a jikin ɗan-adam. Sannan tsafta na jiki, wato kawar da datti daga cikin jiki, shima wannan wani dama ne na kulawa da, da lafiyan al’umma ko kuma lafiyan jikin mutum. Sannan abinci ma a yi ƙoƙari a ga cewa, ana cin abinci mai tsafta, abinci mai kyau wanda aka sarrafa shi tare da, tare da tsaftan sa.

Zan yi magana akan yanayi na zanga-zanga, wato zanga-zanga shi ne ma’ana mutane su fito su nuna ɓacin ransu kuma a saurari muryansu a kan wani abun dake faruwa ko abin da aka musu da ba su ji daɗinsa ba cikin gida, saboda a yi gyara. Akwai labari a ƙasar Amerika a shekara ta 1920 da mutane suka fito kan titi don nuna ɓacin ransu a kan wani abu da a kai musu ba daidai ba a ƙasar zanga-zangan yana ɗaukan hankalin gwamnati wajen gwamnati ya saurari wani irin abu suka zo da shi, mene ne matsalansa saboda gwamnati ya samu mafita, wani sa’in idan ba zanga-zangan aka yi ba gwamnati ko kuma shugaba baya iya ganewa cewa shin wannan gwamnati ko wani abu ta aka kawa wa al’umma sun karɓe shi, suna jin daɗinsa ko kuma ba sa jin daɗinsa, ta fuskan zanga-zanga ne yake bada dama a yi kyaran wani abu wanda aka yi shi ba daidaiba wa al’umma.

Zan yi bayani ne a yadda za ka zao abun kwaikwayo ga wasu, ma’ana wasu su ga wasu cikin ɗabi’unka suna kwaikwayon abun da kake yi ko kuma abun da ka yi na farko kafin mutane su kwaikwayi abun da kake yi mai kyau ko na wajen aiki lallai sai ka zama mai haƙuri sannan kuma sai ka zama mai tausayi, sannan sai ya zama kasan yadda ya kamata. Akwai yanayi da yake nuna cewa e lallai za a kawaikwaye ka na farko shi ne ka zama kana gane ina ne matsala take cikin abokan aikinka ko cikin jama’a sannan sai kai ƙoƙarin samar da mafita yana da kyau ka iya gane halin da mutane suke ciki, sannan kai sai ka yi ƙoƙarin cewa to mene ne idan ka yi mutane za su fita daga cikin wannan jaraba ko kuma su sami sauƙi. Na uku kuma ya zamanto kana da kyau wajen shugabanci shi ne ƙoƙarin daidaita al’amura duk wani abun da ya sami matsala ya zama kana da ilimin da za ka daidaita shi musamman ma a wajen aiki duka abun da ka ga cewa yana ƙoƙarin lalacewa ya zamanto cewa ka gane hanya, to mene ne hanyan da za a bi saboda ai gyara? Sannan kuma a matsayinka na wanda ake so a kwaikwaye ka sai ka mutun ne mai zauna wa ya yi nazari ya yi tunanin wani abu sabo ya zama kana kawo maslahan wani abu da yake faruwa ko kuma wani abu da zai iya faruwa. To, a takaice dai idan kana so ka zama abun kwaikwayo to lallai sai ka yi abun da mutane za su iya gane cewa e ka cancanci ka zama abun kwaikwayo ta wajen ilimi da fasaha da na lissafo za ka yi amfani da su ka nuna ma mutane cewa ka san abun da ya kamata sannan mutanen kuma za ka iya zama musu abun kwaikwayo.

Zan yi magana ne akan yadda mutun zai samu sauƙi a yayin da ya tsinci kansa cikin wani damuwa wanda zai rasa yaya ne zai gudanar da wasu al’amuransa, wato idan aka ce mutun yana cikin wata damuwa mai tsanani shi ne mutumin da ba za ya iya ya zauna ya yi maka wata tunani na cewa mene ne mafita dangane da wannan matsala da ya tsinci kansa a ciki ba sannan ba zaya iya ganewa menene mafita dangane da wannan matsala daya tsince kanka a ciki ba ko kuma menene dalili ma da ya sashi ya tsinci kansa cikin wannan matsalar. Sannan wato samar da kai a cikin wata matsala ya kasu kashi biyu, yanayi da ya sa shi haushi zai iya yayi tunani mene ne yake sa shi haushin, sannan kuma yaya ne wata kila zai dan yi tunani saboda ya kawar da wannan tunani da yake tattare da shi shiko wanda ya tsinci kansa cikin wani mummunan yanayi wanda ba ya iya gane mene ne mai kyau mene ne mara kyau, wanda zai iya ma ya salwantar da rayuwansa saboda ya rasa mene ne yake masa daɗi. To, duk dai wanda ya tsinci kansa cikin wannan yanayin to yana buƙatan a dan zaunar da shi a ba shi shawarwari a fada masa abu da ya sa me shi wannan bawai bazai iya yasa daya sashi cikin wannan mummunan damuwa.

Yanda za ka shawo kan wani al’amari na rashi tattare da kai ko kuma na tsoron kuɓcewan wani abu daga gareka ya zamanto lokacin da aka ce ka rasa wnai abu ya zamanto kana da natsuwa ka da ka tada hankali wajen cewa ka rasa wani abu ko kuma kana tsoron rasa wani abu. Idan ka rasa wani abu to tayiyu akwai wani abu mafi girma akan wanda karasa a baya, sannan ya zamanto za ka iya zaunawa ka yi tunani cewa yaya za ka cimma wannan abun da ka rasa ko kuma ya za ka yi ka samu natsuwa bayan ka rasa wani abu? Sannan ka da ka ji tsoron rasa wani abu da kake riƙe da shi a yanzu, iyaka ka yi ƙoƙarin ganin cewa shi wannan abun da kake da shi a yanzu ka kula da shi matuƙa, ya zamanto kana da haƙuri, ya zamanto kana da tunani na yin wani abu wanda ze bunƙasa rayuwanka idan kana da wannan tunani a cikin zuciyanka to lallai ba za ka zauna ka damu da abun da ka ra sa ko kuma abun da kake tsoron rasa shi a gaba ba.

Zan yi magana ne kan yadda za ka tsara lokaci na aiki, wato tsara lokaci na aiki ko wurin kasuwanci ko na kamfani yana farawa ne daga ranakun da ake aiki kaman litini zuwa jumu’a sannan kuma ƙarfe takwas ko ƙarfe shida na safe zuwa na yamma. Sannan kuma lokacin da wani zai aiki wani zai karɓe shi zuwa wani lokaci yadda ya dace, sannan mafi yawa tsara lokutan aiki yana farawa ne da gano ma’aikata na wannan wurin da aka ɗauke su, a sa kowa ya yi aiki a lokacin da ya dace, sannan kuma wani aiki ya kamata ya yi misali kana da ma’aikata guda biyar sannan kana da ranaku litini zuwa juma’a. za ka iya sa ƙarfe takwas zuwa ƙarfe sha biyu wannan e ka za zai yi aiki sannan daga ƙarfe biyu zuwa shidan yamma wane zai yi aiki. Haka nan ran talata kuma ga irin aikin da zai yi haka shi zai ba ka dama ka riƙa kulawa da yanayin aiki a wannan ma’aikatan sannan kuma ka iya gane cewa wane ne yake yin wannan aikin idan kuma aiki na so ya lalace za ka iya gane wa ta ina ne matsalan take faruwa saboda ka samo maslaha.

Zan yi Magana akan yadda za a fuskanci barazana a rayuwa, wato kalubale a cikin rayuwa ma’ana, lallai a cikin rayuwa za a fuskanci kalubale iri daban-daban amma ya danganta da yadda ka fuskanci kalubale kuma kada ka ɗauki rayuwar duniya da cewa kalubale a wajen ka ko kuma abun da yake kalubalantan ka kenan, saboda idan kalubale ya same ka to zaka zauna kayi nazari kayi tunani, kada ka zauna ka duba baya cewa me yasa wannan kalubale ya same ka ko kuma me yasa ya kamata ace kana matsayi na daban amma kuma baka iso wannan matsayi ba, ba haka zaka zauna kayi tunani ba, kalubale din shi ne zai nuna cewa yaya rayuwar ka ta gaba zai kasance ko kuma yaya cin ma burinka na gaba zai iya nunawa saboda akwai wasu wanda zasu zauna suyi tunanin cewa tunda basu kai wancan matsayin da suke hanga ba, a wannan matsayin da suke yanzu ma baza su zauna suyi aikin yadda ya kamata a wannan matsayi da suke ciki ba, ganin cewa basu iya sun cimma burinsu na kaiwa matsayi daban ba bayan ba haka yake a zauna ayi tunani ba, tunani da za a yi shi ne yaya za a fuskanci wannan kalubale, wacce mataki za a ɗauka saboda ka cimma wani burinka a gaba.

Yanda za ai kwatance na halitta, kwatance na halitta misali sakanin abu guda biyu, kamar a ce mace da miji. Idan ka ɗauki halittan mace ba ta da faɗin kafada ba ta da soho sosai tana da tsukewar kunkumi, sannan tana da dogon gashi da sauran su. Idan ko ka ɗauki halitta namiji, yanda za ka kwatanta shi, shi ne namiji ba yi da dogon suma, yana da faɗin kafada da kunkumi da abin da ya sau ya sawwaka, sannan kuma har yanzu a kwatance akwai za ka samu mutum din yana da jiki wani kuma ba shi da jiki. Wani kuma na da hasken fata, wani ba yi da hasken fata, sannan a kwatancen har yanzu idan ka ɗauki gashi ko suma na mutum za ka samu wani yana da jan gashi da ɗan baƙi-baƙi da jaja-jaja za ka samu wani ya wani yana da baƙin gashi za ka samu wani kuma yana da gashi mai tauri wani kuma yana da gashi mai laushi. Haka a idanu za ka samu wani yana da jan ido za ka samu ko wani o wani kuma yana da farin ido, sannan za ka sami wani yana da girman ido, sannan za ka sami kuma wani ba shi da girman ido. To a haka ne za ka iya bay bambanta halitta na wani abu, har yanzu kuma a fiska ma za ka samu wani yana da faɗin fuska, wani kuma yana da siririn fuska, da sauran su, to idan aka ce, yaya za a yi ka kwatanta mutum, da wa’annan siffofi za ka kwatanta su da tsawo da gajarta da jiki da haske da kalan gashi da kalan idanu da dai sauran su.

Zanyi Magana akan yanayi na rashin natsuwa a cikin zuciyarka ko kuma wani ɓacin rai a wani lokaci daka tsinci kanka gada ciki. Idan kaji cewa wani lokaci bakada natsuwa kana tsoron wani abu, ko faruwan wani abu to katuna cewa ba kai kaɗai bane hakan yake faruwa da kai cikin duniya, cikin al’umma. Wani lokaci dole a samu wani yanayi wanda zuciyarka babu natsuwa dajin tsoron faruwan wani abu. Saboda tsoro a cikin zuciyar ka zaisa cikin ka yaɗau ruwa, zaka rinƙajin tsoron faruwan wani abu, zaka rinƙajin tunanin ka Kaman ba mai amfani ba, toyi ƙoƙari kagane cewa mene ne ko kuma a wani lokaci ne kakejin cewa Kaman bakada natsuwa a zuciyarka. Lokacin da damuwa yake farawa, sannan mene ne wannan damuwan yake haifarwa, sannan katun tuɓi likitanka dazai baka shawarwari na shawokan matsaloli haka. Zai baka wasu shawarwari da zakai amfani dasu koda ta ɓangaren shawarwari ne, ko ta ɓangaren motsa jiki, ko samun bacci ko wani abu makamancin haka saboda kasamu wannan damuwan yafita a zuciyar ka.

Yanda za a ɗauki mataki a kan wasu kura kurai da suka faru. Na farko kuskuren da yake faruwa ba tare da mutum ya so ba, ko kuma ya ankara ba. To da zarar kuskure ɗin ta faru, misali idan ɗalibi ne ya rubuta jarabawa sai bai samu sakamako mai kyau ba, to dalilin da ya sa bai samu sakamako mai kyau ba wata ƙila ko bai yi karatu ba, ko kuma bai karanta abun da ake buƙata ba, ko kuma yayi karatun, amman kuma tambayoyi da aka yi sai ya sha bambam da abun da ya karanta. Shi ko wanda ya ci jarabawa to lallai ya yi karatu mai kyau, ya yi tunani mai kyau, yayi nazari mai kyau a kan wannan jarabawan kafin ya zo ya zauna ya rubuta ta. Sannan duk wanda ya ci jarabawansa kuma ba za ya koma ba ya yana tunanin kuma wani abu akan wannan jarabawar ba saboda ya riga da ya samu sakamako mai kyau. Shi ko wanda ya faɗi lallai yana da kyau ya zauna yai tunani mene yasa ya faɗi wannan jarabawan, idan bai yi karatu ba ne to sai ya dage yayi karatun da kyau saboda ya samu sakamako mai kyau. Sannan mafi yawa waɗanda suka faɗi jarabawansu, suna da rauni ko kuma ba su da tabbacin su yi wani abu sun yi shi dai dai, saboda tsoron wannan faɗuwan jarabawa da su kai a baya. Shi ko wanda ya ci jarabawansa tun farko yana da ƙwarin guiwa yana tsammanin duk abun da yayi yana kan dai dai. To saboda gujewa aukuwan wani kuskuren da ya faru yana da kyau ka zauna kai nazari sosai saboda gujewa wani kuskure da ya faru a baya.